appiin baankii sirna tajaajilota baankii haala salphaan bilbila keenyaan fayyadamuuf nu gargaaruudha innis maallaqa dabarsuuf baasuuf yeroo qilleensaa bitachuuf kaffaltiilee biilii raawwachuuf haala mijataa'uuma kun immoo rakkoo malee hojii keenya si oominaan akka hojjannu godha jiruu keenya guyyuu fooyyesuura darbeellee dadhabii baay'ee hir'isa

dhi'eessiiwwan ummata kanneen mootummaaf dhaabileen duunfaa awwaasaaf yookiin lammiileef dhiheessaniidha ta'us yeroo baay'ee hanqinni yeroo mudatu in argina fakkiinyaaf boba'aan dhiheessii guddaa akkaan barbaachisaa ta'e'utu jiruu yeroo tokko tokko gatiin dabaluuf rinni mudachuun ummata biratti hoggaa koomiiqaasuunin mul'ata

meeshaalee miidhaginaa kanneen nuuti miidhaginaaf yookiis hawwatumummaa dabaluudhaaf mana keessatti yookiis bakka garagaraatti fayyadamnudha. isaanis meeshaalee mana keessatti itti fayyadamnu garaa garaa ta'uu dandu'u.

manaa fi mana jireenyaa buuraalee jireenyaa sadan dhalli namaa barbaachisu kanneen akka mana uffataa fi nyaata keessa manni isa tokkodha. dhalli namaa uumamaalee biraa irraa kan adda isa godhu mana ijaarratee waan itti galuufi

qQabeenyi lafaaf manneen jireenyaa ajandaa ijoo naannawaa magaalaatti beekaman keessaa isaan tokko dha keessumaa magaalata gulguddoo keessatti immatawannaaf bulchiinsa kan barbaadudha bakka fedhiin ummataa guddaan jiruuf qabeenyaalee gatii-qaaliin tilmaamaman ta'un isaanii immoo kanneen olitti ibsiniif sababoota murteessoodha

Gabaa qinxaaboowwaniif butikoonni iddoolee daldalaa ho'aataaniif dhi'eessiiwwan hidduun itti argamaniidha dhi'eessiiwwan galtee garaa garaa f oolan uffata nyaataaf meeshaalee hojiiwwan keenyaaf nu barbaachisan achi bitanna daldaltoota baay'eef illee bakka hojiif maddagalii ti haaluma kanaan iddoo hanni fi burjaajiiwwan itti nama mudatan waan ta'aniif of eggachuu qabna.

Ogummaa fi aadaan wantoota uumamaan uummata keenya keessatti duriirraa kaasanii beekamaniidha. Isaanis dhaloota duraanirra dhaaloota ammaatti darbaa darbiidhaan kan har'a ga'aniidha.

gurgurtaa meeshaalee manaa mi'oota kanneen mana jireenyaa keessatti guyyaa guyyaan itti fayyadamnu kan ammatuudha namoonni fi dhaabbileen baay'een illee hojii kana irratti bobba'anii argamu meeshaaleen kunneenis kanneen nyaata bilcheessuuf qulqullinaaf tajaajiluta kan biroof oolan ta'uu malu